Fi ay bitik yu mag nyo fi neeka, nungi am ay taabla, ay binda yu weeh ak yu ñuul. Mu am fofunoon moto bu weeh ak benn moto mung fa bu doomital, ak moto bu bulo.

Fee yoone tali la aye goye nugfe aye motou nuge rouba fofunonu motou bu nuul aye lampa nuge taal muge am aye pole ak aye kerr nugfa.

Li jaru nopuh la, jaru jigeen mugii am lu xonxu ak lu werta ak lu netteh ak lu wèèx mugii tégu ci fu wèèx.

Li aye grab la mogi tegu cu kaw tabal am binda yu njoul am yu xonxu am yu bula am kese yu wex ak yu nete bidong yu njoul ak yu nete cuber you eex

Li daali jigéen la, mi koket. Jigéen yi li la nyo sol di jagar-jagar. Koket bi bu honku la mungi am lu weeh ci kawam, mungi tégu ci fu weeh.

Kii jigéen mo fi taxaw, mu ngi sanse, sol mbuba bu weex, defar bopam bi, defar kanamam bi, mu ngi taxaw si Saal bi, taxaw si kow, toogu bu ndaw, telle muñ ci ganaawam bu ñuul, am foofu noon almoor bu ndaw, maraaj yaañgi weex.

Fi taali la ay moto nyun fa romba taxi mun fa moto bu nete mu am lu wertax si kawam ay neeg nyun fa tabax mongi am ay lampa ay pole nyun fa ak ay garabi gooi.

Aye goor nufe tahaw nyari goor kenen ke muge legai teye banta be ak maccin bumu legeye ak nyari naak nugfa muge legai ak gay kenen ke muge tahaw muge wah aye naax nugfa se alaa len neka nee.

Fi kër la maraj bi nung fa binda ay nit ay nit nung takk buum. Nung fa binda ay binda yu weeh, ay binda yu ñuul. Mungi am wënn palanteer ak ay corkèt ci kawam.

Fee yoon la aye haleh nugfa ak aye jegain yuy raubu raubu muge am fofu aye kerr ndox munge tegu se yoon be ak aye herr neet ye fonuy jale bena haleh mungfa mungfa jaleh muge teye toogu se kawam munge sol yere bu neteh.

Bi tégékaay daal la, mungi tégu ci suuf. Ci kaw mungi weeh, banta nungi ñuul, mungi wërru ci maraj bi.

Li daali jigéen nung koy oyeah charah, jigéen mung kotè ci lohom mungi sol jaaro baram ci lohom bi. Mung chi moto bi, mungi tahaw ci yooni tali. Ay kër nung fa ak ay pool ak ay antenna ak ay gouyè.

Li jaaru la jaaru jigeen la nyu koi sol le si nopu jaaru bagi ame lu xonxu mu am lu nete mu am lu weex mongi tegu si fu weex.

Ci kanam làñ Koy def, rafetal, benen bi ci kanam làñ Koy def , bénen bi ci tuñ bi, si si kanam lañ Koy def, bénen bi ci kow bët bi làñ Koy def,

Lii daali jigeen la, muy koket, jigeeni diko solee di jaagar jaaga, mungi tegu chi fu weeh, daala baangi ameh lu xonxu, mu am lu neteh, am binda yu ñuul.

Fi nèeg la, manam na nga ko oyeah saal, mungi am ay toogu, toogu yu ñuul mungi am lu weeh ci kawam. Mungi am ay tèb-tèb fofunoon ay taabul nung fa taabul yu ñuul ak haley fu ngi jogantè, mu am lu bulo ci kawam.

Fee walum jagekay la haleh ye nugfa tonke ak gaye sen taabul ye nuge sol muba yu weex ak yu bulo nyari goor nuge tahaw se ganaw muge sol muba bu dome taal kenenke muge sol lu bulo.

Fee tali la mungi am ay moto yufa takhaw moto bu nyool ak bu xonxu ak benen bu nyool ay kerr nyung fa tabakhu kerr banyi ameh lu nete ay pol nyung fa ak ay antena

Li garab la nit mungko teyeh sey lohom Mungi am niti lunyo jokowanteh mui telephone mungko tekgu sey kaw tabul bi bu weih amna garab bufa tegu garab bi Mungi ameh binda yu weih ak lu blue ak lu neteh ak yu nyuul Mungi tegu sey kaw tabul bi.

Kii jigeen la, mungi took sanseh, mu sol lu ñuul, yire bu ñuul, mu dafar kanamam bi, def lohambi si kanam bi yekatiko, mu def mees.

Fee walum juganteh kaye la nyari goor nuge juganteh kenen ke muge teye kenen ke lohom be kenen ke muge sol lu weex tubaye bu weex ak muba bu weex kenen ke sol muba bu xonxo ak tubaye bu xonxo mu am lu neteh ak lu werta amna ku tahaw se ganawam ak nyenta yu tahaw tonke se ganaw tonke se toogu yu werte ah toogu yu neteh ak beda yu werte.

Li diiw la, diiw yaram, manam den koy jël defè ko ci yaram bi diiw ko fofunoon, lu weeh la mungi tégu ci suuf, mungi am lu bulo ak binda yu weeh, am binda yu honku.

Li sawalma leñ koy óyeh mugii tégu ci kaw tabull bi da melni kom mburu, mungii am yapa ci biir, mu am tamate am salad mu am fof non mayeenes, lemon mungii tégu ci ganaw ak pompitèèr buñ toogut.

Li raatu, mungi wèrru ci maraj bi. Maraj ba ngi ameh penturr bu nètè. Mungi tègu ci karo bi.

Fi wàlum jàngaykaay la, haley ya ngi toog nyenen nungi tahaw. Nungi toog ci kaw toogu bi guy senn taabul bi, taabul bu chokola ak toogu bu sokola. Maraj bi penturr bu weeh la.

Li garab la nit mung ko tè ci lohom. Amna nu guy gènè fofunoon am nu hamnè guy gènè wa gonn ko. Garab yi bulo la nit mung ko tè chi lohom.

Lii montor la montor bi mungi ame lu nete, am lu weex, ci law am lu bulo, mungi tegu ci kaw darap bu weex.

Lee kalpeh la kalpeh bu bulo la mu am lu weex am lu dome taal mu am lu neteh lunkuobewe mu am nyari puss se birr munturr muge tegu se kaw taable be munturr bu nuul am lu weex redou mugfa mu am sewo bu ndaw bufa neka mu am suuf ak lu werte.

Li soos la, mung ci biir palaat, jën mung ci kawam, jën bun lakka mu am mayonnaise fofunoon, am salaat, mu am limon, am cucumber, mu am nèn bun bahal tamit.

Fee walum jagekay la haleh yage tahaw se palanterr be nuge sol mubu bulo marage be lu neteh la mu am keyete yu taye fofunon bu weex ak bu nerte ak bu xonxo.

Lii garab la, garab pot bi weex, mu kubeer bu xoñxu, mu ngi teggu si taabul, taabul bu döömi taal, garab bu am bindë yu ñuul, ak lu xoñxu, ak yu bulo, ak yu nétté ak yu ñuul.

Fii opitaal la, waalum faggé kaay, goor mu ngi taxaw, mu ngee wax ak gaayi, nit yi taxaw si kanamam, maraaj bi ñung ko peentir peentir bu nétté am foofu noon ay tegge kaay, melni almoor, mu am ay garab yu teggee si ganaawam.

Fi moto mo fi taxaw, moto bu bulo mu am lu nuul, am na xonxo , ni ngi oubi ci kannamm, moto bi mungi am ay garab yu tawax fofu nonu.

Lii daalë la, daalë daali jigéen bu ñoy wowé carax, bu ñuul la, mu am ay bindë yu nétté. Jigeen muñ ko tiye si loxom bi mu def baaraamu loxo yi lu xoñxu, ñu kooy owe kutexoxo jaaru.